Sakafo aroso amin'ny toeram-pisakafoanana iray, ahitana paty sy tsakitsaky maro isan-karazany, ranona sakay sy saosy maro samihafa, tsy adino ihany koa ny zava-pisotro entina hanalana hetaheta indrindra amin'ny andro mafana.

Ranon-tsavony fanasana loha, menaka, fiogo ; ireo ny fitaovana entina mikarakara ny taovolon'ny tovovavy iray. Ampiasaina ireny vokatra ireny mba hiaro sy hampamandina ny taovolon'ny olona iray.